Lungwec ki piki piki kubedo i wi piki piki inget gudulam gudu lam man tye ki mutoka matye ka ngwec i iye ki dano tye i iye dano mukene gucung acunga dano mukene gubedo abeda nget gudi man tye ki gedo ma kala kome tye ma orange ki ngeye yen tye i iye

Yen ma kipitogi madwong tye gudi okato idyergi ot bati bene tye kicweyo idyere yen man leng tutwal yen ber tutwal yen konyo yamo.

Eni tye lutino ma gua ikulu ka twomo pii gitye ka ngilo lela ilung awobi acel ki anyaka acel awobi acel tye ka ngilone anyaka acel tye ka telo lela pien gitye ka ngilone ilung awobi matye ka ngilo lela ni oruko cilipa ityene aryo weng awobi matye ka telo lelani oruko cilipa ityene acel keken ki bongo pye bongo makwar jereken aryo ma guketo i lela

Eni tye co aryo ma gin weng guruko koti ngat acel ma anyim oruko gam but ngat acel ma angec oruko tye ki tyene nono gubedo i nget ot ma kicweyo kome ki lobo gitye ka winyo redio ot man doggolane tye twolo ki i ngeye tye lum ma tino ma pud tye ka dongo adonga co ma dongo gimaro winyo redio ka gitye gang.

Cal eni tye ka nyuto poto anyogi ki poto mucele angogi eni ni ki pitogi ki lain mucele kicoyo acoya anyogi tye icing yung acucu mucele tye icing yung acam

Meli ma gidwong ma gitye i wi nam nam man lac. Nam lac tutwal nam tye ma green i ngeye tye pol ki gedo ma kigedo orumo nam.

Dano aryo m gubedo iwi fom gitye ka tuko coro coro man nyigi tye macol ngat acel tye ki nyig coro madwong tutwal ngat acel tye ki nyig coro manok enyo ojoge i bur bur coro man mukene nyige pe iye mukene nyige tye iye mukene nyige tye acel mukene nyige tye aryo mukene nyige tye adek mukene nyige tye madwong i bur coro man.

Yen otit mabocco ma wigi tye grin olwore i kom ot ma kicweyo mabor ma kome tye oreny tye ki inge yen ot man tye idyere yen mukene macego tye ki ingeye.

Eni tye mon aboro ma mukene tye bito muranga mukene tye ka yero muranga acel ma tye anyim-mi, pud tye ka bito muranga ki dong muranga ma dong kibito tye anyim mo enini gubedo ki inget mutoka lori lori tye ki ingegi gin tye ki anyim gubedo gugure weng lakacelo gitye ka boko lok.

Cal eni tye ka nyuttu dero me lum acel ki dong ot lum acel ma dako acel to ka kato ki iye bino woko ot ni eni ki dero nieni tye I dye Kal ka maleng ma ki ingeye labolo tye ma ki pito ki inge it ki inge ot inge dero eni-ni

Mandaci ma ki tedu ki onyogi icwan mandaci mit tutwal dano madwong Maro camo mandaci

Kic kume tye mayelo tye ka camo atura tye kacamo cwiny atura ma kume tye mayelo kic maro atura tutwal pien gicwiyo moo ki i kom atura

Eni tye kwac ma okeco matye idye wor tye ka wot ka neno piny kwac maro bedo kama col kwac maro keco

Eni tye cal ot ban onyo kama kiyubo i iye taa katalo taa ot ni eni ni tye wiye kiyubo ki lum kome kicweyo ki matafali muwang kore okako atir atir tye ki dog ito aryo ki dogola acel idyere ki pito gwana ki dyere anyim kipito layata

Lutino adek ma gitye ka bwunyo ngat acel ogwako ngut lawote tye ka bwunyo ngat acel ocung ki ingegi jo aryo gitye anyim ngat acel tye angec ngat acel ogwako odilo ikore.

En tye lutino awobe ki anyira matye ka mywel, awobe gitye ki kono i wigi matar korgi tye nono tiko tye i korgi gurko lar ipyer gi pyer bongo tye orange gurko otok kidong gar tye ityengi ngat acel tye i dyere oruko soksi matar gumako bul bene i cing gi lutino anyira gitye kamyel kityengi nono pyer bongogi tye orange olingo matar awobe tye ki woko anyira tye i ye lutino awobe ki anyira kimaro myelo myel bwola tutwal.

Coron ki cangati ma gitye inget wi odur kicweyo komgi ki lobo matafali ma owang ki ot bene tye inge coron man ot man tye ot ma kiketo bati iwiye ki kome kipuyo ki kweyo ot mukene bene tye aniym ma kome pe kipuyo.

Eni tye cal mutaka ki dano aryo ngat acel tye i mutoka ngat acel tye ki woko ojenge inyim mutoka, mutoka man ocung ilum iyo lum, lum tye inget mutaka cita aryo weny lum man mukene wiye tye ma otwo mukene kore pud peya otwo mutaka ngat ma ocung i nyim mutaka-ni uketo kamera lamak cal tye ingutte uketo cinge acel iwi cinge acel ngat ma tye i mutaka-ni tye ka neno woko mutaka man kume tye ma yelo

Lutuk odilo ma gitye ka tuko odilo ragby gitye ka laro odilo jo aryo gubuto piny ngat acel ogungo iwi odilo ngat acel omako ngat ma ogungo iwi odilo ngat acel ocung acunga ngat acel tye ka ringo ka bino ngat acel tye ka wot ka bino oruko war makwar ityene.

Eni tye cing dano aryo ma gumako rec acel ngat acel ma anyim omako kore cing ngat acel ma angec omako yibe rec man tye mabor.

Kompiota ma tye ka tic kiketo iwi bao buk ki kalam pii kikopo ma pii tye iye ki cim ki atura weng bene gitye iwi bao man.

Gudi maokato onget ka goyo moo ma wiye kiwero makwar dano bene tye i kagoyo mo man kagoyo moo man tye ki ot ma kipuyu kome ki cemeti matar

Eni tye lutino kwan ma gitye i ot kwan lutino kwan man guruku ticat makwargitye ki buk ka ngetgi lapwony bene tye ka coc i kor bulakbod latin acel oruku bongo matar oilo cingge malo atin acel mi dyere oruku bongo matar oketo cinggge ukar